Ngabantu abathethe umpikitsha besemisebenzini bejabulile bethokoza ngaphandle kokusebenza, ngemva komsebenzi wabo abawenzayo

Kulomkhuhlane omkhulu kakhulu oyenza abantu bebuthane umkhuhlane lo mkhulu kakhulu oyenza abantu bebuthane uyagula kakhulu uyagula kakhulu bazama amacebo okuthi bamvuse.

Ngamaphilisi abantu abagulayo abalapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Abahlangana layo. Imikhuhlane leyo...

Nangumuthi wesintu owelapha izinto ezitshiyeneyo izifo zekhanda izifo zesisu izifo zeqolo izifo zenyawo